Isomero abanyeshure bigiramwo rigeretse rimwe; hasi hasize isima ritukura, hariho intebe zitonze ku murongo ata rangi ziriko, nta banyeshure bariko barigiramwo, mwigisha wabo yamaze gutaha.

Inyubakwa irimwo abanyeshuri barikumwe n'umwigisha wabo bambaye imyambaro itandukanye, bariko bariga, bigira ku rubaho rwirabura rwandikishijeko ivyandiko vy'ingwa yera, imbere y'abo banyeshuri barafise amakaye n'amakaramu bariko barigiramwo.

Inyubakwa yubakishije udutafari duto duto, duhiye, indani hariyo abana babiri, bariko bariga icigwa c'ibiharuro; nta mwigisha ahari muri iryo shure, bari bonyene, kandi nta mwambaro w'ishure bambaye, baricaye baratekereje, bariko bariga neza.

Ni mu gatondo ibzuba ririko riraseruka ibiti birebire inyobakwa ibakishije ni dutafari duto duto igeretse gatatu isukaju n'amabati y'amarangi y'ubururu gasigwa irangi ryera.

Inyubakwa yubakishije udutafari duto tuto, indani muri iyo nyubakoharasize irangi ryera, kumpome ,imanikishije ivyuma bisize irangi ritukura ,hariho intebe ,ibitabo abanyeshuri bigiramwo bariko bariga bameze neza, kandi nta mwigisha ariko arabigisha.

Inyubako abanyeshure bigiramo yubakishije nutubuye dutoduto amabuye hasi atanguje umushinge mu kubaka hariho aamadirisha impande yaho arasize irangi ryera ibiyo ku madirisha birari hariho hagati mu kibuga utubuye tuto duto dushashe hasi mu kibuga.

Inyubako yibakishije netafaitoduto hejuru hariyo amatara igabe size irangiye gera yinyubakwa ikaba ibikwamwo ibikoresho vyo kukwigiramwo ibitabo amakaye amakaramu abanyishure bigiramo.

Isomero abanyeshure bigiramo yubakishije udutafari dutoduto, ikaba ifise amadirisha ariko ibiyo asize irangi ritukura indani hariyo ikibaho c'ibara ry'irabura nta vyandiko biriko hakaba hariho intebe zitonze ku murongo z'abanyeshure bariko bigiramwo.

inyubakwa iri kwubakwa yubakishije udutafari duto duto umuntu ariko arayubaka yambaye umwambaro w'ubururu hejuru ku mutwe yambaye inkofera y'umuhondo ikirato cirabura amashesheti y'umuhondo inyuma y'uwo muntu hariho abandi bantu bariko samarira ingene ariko arubaka iyo nyubakwa.